Abantu benshi bahagaze n'abandi bicaye bashengereye aho hantu bariko barakina umupira w'amaboko bambaye n'impuzu z'ikarashishi, hakaba hariho ibiti n'ivyatsi biri aho hantu.

Abantu b'ibitsina bitandukanye bariko barakina umupira w'amaguru mu kibuga, ico kibuga kikaba gifise ivyatsi biri kumpera zaco, imbere y'ikibuga hakaba hari ishuri iriko ivamwo abanyeshuri bataha.

Abantu bari mw'ikarashishi bari mukibuga bamwe bariko baraganira abandi bariko barakina umupira w'amaboko. Iruhande yaho har'ibiti. Bakaba banambaye impuzu z'ikarashishi.

Abanyeshuri bo mu mwaka wa kane mu gisata c'ubwubatsi muri kaminusa y'uburundi bari mu mwimenyerezo w'umwuga wabo bambaye amasarubeti asa n'ubururu bamwe bakaba bafise n'udukofero dusa n'umuhondo ku mitwe yabo nabandi bakaba bambaye n'udufuka mu nwa bafise ivyuma vy'imiti ririmbo imbere yabo bariko barabiteranya.

Umunyeshuri, ariko arakora emimenyerezo tibiharuro umwigisha yamuhahe kuri ubaho rwirabura umunyeshuri akaba yambaye ejipo n'agapira vy'i kahki akaba ari no mukobwa.

Ikibuga kirimwo inyubako y'ishuri, imbere yaho hakaba hari ivyatsi vy'ubwatsi butotahaye. Inyuma yaho hakaba hari ibiti birebire bishengereye iyo shure. hjanyuma hakaba hari n'amadirisha amwe amwe yuguruye.

Imeza zishengerewe n' intebe ,inyuma yahoo hakaba hari utubati turimwo ibitabo vyinshi bitandukanye. Hejuru yaho hakaba hari amasanamu y'ibishushanyo.

Mw’ishuri ry'abanyeshuri bigamwo hari intebe za banyeshuri bicarako zitondetse ku murongo iruhande yizo ntebe hari idirisha ryuguruye imbere yizo ntebe hakaba hari urubaho rwirabura rwanditseko ibintu vy'amabara.

Mukibuga cubatsemwo amashure y'abanyeshure bo mu mashuri mato mato, imbere yiyo shuri har'inzu isize n'amabara y'ubururu, n'uwera iruhande y'ishure hakaba hari ingunguru babikamwo amazi.

Inyubako y'ishure, ifise amadirisha asa n'ubururu, ikaba ifise n'umuryango utukura. Imbere y'ayo madirisha hakaba hari abana b'abanyeshuri, bamwe bicaye hasi uwundi umwe akaba afashe ku dirisha ameze nk'uwuhagaze.

Ikibuga cubatswemwo amashuri. Kikaba gifise ibiti vyinshi hakaba hari igiti kimwe cisangiye kiriko ikintu c'icumu c'ikiziringi gifatanye n'ico giti. Hakaba hari hasi imizi mininiya cane igenda iterereye mur'ico giti.

Ikibuga cubatswemwo amashuri y'abanyeshuri bo mu mashuri mato mato, amadirishya aruguye. Imbere y'ayo madirisha hari ibipapuro n'amabuye. Imbere yaho, hakaba hari igiti kire kire kininiya c'ivyatsi ibitotahaye.

Abanyeshure b'ibitsina bitandukanye bo mumashure matomato n'ayisumbuye bariko barataha. Bamwe bambaye impuzu zo kw'ishure abandi bambaye impuzu izisanzwe; bakaba bari mukibuga kirimwo idarapo, amashure hamwe n'igiti.

Inyubako y'ishuri ifise amadirisha y'urwatsi rutotahaye imbere yaho hakaba hari abana bariko bararaba muri zo dirisha abandi bakaba bariko barafata inzira yo gutaha.

Ikibuga cubatswemwo ishuri rifise amadirisha n'imiryango z'amabara y'ubururu imbere yaho hakaba hari ibiti vyinshi vyateretswe hasi.

Ikibuga kirimwo ibiti n'ivyatsi imbere hakaba hariyo amazu y'uburaro asizwe n'amabara y'umuhondo nu rwatsi rubisi n'isima itukura.

Inyubako y'ishure yisumbuye, imbere yaho hakaba hari ivyuma bifatanye vyo kwanikiraho. Hakaba hariho ibiti birebire vy'ivyatsi bitotahaye, hakaba hari n'ingunguru y'ubururu.

Abantu bicaye batandukanye mumyaka bibitsina bitandukanye, bamwe ari abagore n'abagabo, abagabo bamwe bamwe bambaye inkofero abandi ntazo bambaye; bicaye baraba inyabwonko.

Abantu b'igitsina gabo bambaye impuzu z'ikarashishi z'amabara yera n'ayatukura. Bariko barakina umupira w'amaboko. Bakaba bari mu kibuga kiri i ruhande y'ishuri.

Ishure ryabanyeshure biga mumashure yisumbuye ifise umuryango wamabara yera nayubururu iruhande yishure hakaba hari abantu babiri bicaye bari mukazu gatoya iruhande yiryoshure kandi hakaba hari nivyatsi